Fakkiin asitti argamaa jiruu kun immoo kan inni argisisaa jiruu gaaradha jechuudha. Garreewwan argisisaa jira. Gaara safara isaa margaa magarisatiin agugamee kan agarsisudha. Naannoo isa immoo kan argamu hurriwaani jechuudha.

Suurri asirratti mul'achaa jiru Kun immoo, namicha tokkotu qullubbii adii tartiibaan walirra naqee dhaabbatee jiraa jechuudha.

Surri as irratti mul'atu kun, suuraa ittiin mataafi dhaqna miiccataniidha.

Suurri amma asirratti argaa jirru kun immoo mana keessatti iddoo taa'umsaa kan agarsiisudha. Iddoo taa'umsaa bakkoonni namni taa'anii fi nyaata fayyadaman yookiin waanta godhatan kan agarsiisudha jechuudha. Walumaagala, barcumawwaniiti, teessoowwan kan agarsiisudha, teessoo.

Fakkiin asitti argamu kunimmoo kan inni agarsiisaa jiru haguuga kitaabaati. Haguuga kitaabaa duubisaarratti barreeffama akkana jedhutu jira, "Galfata" maxxansa 2ffaadhaa. Fakkiin achirrattii argamu dubartii tokkoo fi dhiira tokkodha.